Goshshaappe beettiyaa mittaa ayfe gidiyaa mangguwannae afakaaduwaanne muuzziyaa ayfiyaa giyaan cora asay bayzziidinne shaammidi de'ees.

Zal'iya zal'iyo sohuwaan shammiyobaanne bayzziyoobaa shaammiidinne bayzzidi de'iya cora asati beettoosona.

Asay maadettidi oottiyogan sonne kare asay dichchanaassi biittaa keehippe lo"o ooso gidiyo gishshawu maadetti oottiya asaa be'iyo saatiyan ufayssees.

issi qeeri na'ay mitaa ayfiya goshaa gelidi bolawu mitaa gio'idi mitaa ayfiya qoridi sa'an de'iya haraatussi olidi imiidi beetees.

Puulayiyoo miishshaa bari hayttaan, bari qooriyan, ubbakka bari kushshiyaan wottida yelaga na'ay ogiyara hemettidi diyagee beettees.

issi cimma bitanee so miishsha gidioya xikkiya ba gaddiya bul'anaassi soo oyqqidi yiidi dees.

Meretta heera puulaydda eqqidi issi gela'iya duge hokkada oottaydda diyaara ippe guyye baggan qeeri naati woxxi woxxi kaa'idi beettoosona.

Erettida polotikaa kaalettiyageeti issisaa shiiqi uttidi keetta giddon haasayiiddi tobbiidi de"iyaageeti beettoosona.

Qeeri naati issppe luxettaa keettan uttidaageta tamarissiyaagee astamaree eta luxxisiidi beettees.

Maayuwanne caammaa bayzziyo sohuwan issi yelagay eqqidi asaassi maayuwanne caammaa bayzziiddi diyagee beettees.

Yettaa yexxanawunne olaa oletanawu maaddiya dumma dumma cora miishshata toophphiyan de'iyaageeta dogettidaageta dichchiyakko ha'ikka lo'o.

Keehippe erettida luxettaassi huuphe gadaawa gidiya Biraanu Naggi minnidi xana"anawu odo gishshawu tankka minttada nabbabanawu qaalaa gelaas.

Issi yelagay bootta meray de'iyo shuraabiya maayidi caammaa puulatidaagaa wottidi toophphiya banddiraa ba kushshiyan oyqqidi eqqidi eqqidaagee beettes.

Issi sohuwa xomoosanawu biyogee keehippe lo"iyaba ayssi giikkoo be"i erenna oorattabaa be"anaassinne yan de"iyabaa nu biittan diyagaara yiggi xeellanawu keehippe lo"iyo gishshatauw taani ubbatoo xomoosiyo sohuwa baanawu dosayis.

polotikka kalettiyaa dottoriyaa ahimed abiy xoomosanaassi abbaa haattaakko biidi abbaa haattaa xoomossiidi de'iyaagee beettees.

Ha'i wode issi sohuwappe hara sohuwa baanawu daro saatiya beniigaadan xuugiyogee attiis, hegeekka zammana wode ehiiddo miishshatun qantta wodiyan addussa sohuwa hemmettanaassi danddayissidabay keehippe tana malaalliis.

Keehippe puulattidi lo'i uttida doozatun kamettida meretaanne heeran naa"u asati kuwan uttidi haasayidinne kaa'iidi diyageeti beettoosona.

Deree asay corattidi pulatti uttiddaa kehippe lo'iyaa ambaa gidoraa hemettidi betosonna.

biittiyo kaalettiya asay issoy issuwara zoretan biittaa wati kaaletanay polotikaaba haasayiidi de'oosona

Issi na'iya silkkiya giigissiya woykko elekitroonikisiya oottiya naa'aassi moorettida bari silkkiya giigissana mala immayddanne giigissiyobaa aara haasayaydda beettawusu.

Qeesiyantti geeshsha maxaafaa oyqqidi cora asasi xoossaa qaalaba markkattidi ammano keettan deosona.

Ha yelagati minnidi oottikko ba oottiyo oosuwan genccidi oottikko biittiyokka gidin banakka laamiyo gishshataassi yelagati minnidi oottiyakko keehippe lo''o.

Oduwa gattiyageeti erissuwaa asappe kasettidi hara asaa gattiyageeti eta shin eti awuppe ekkidi gattiyakko waatidi eti eriyakkonne tana etabay malaalees.

Kushee woocci kessido kushshe hiilla gidiya Gosee beni wode asay maattaanne haattaa uyanawu go'ettiyo miishsha shin ha'i wodiyan biittaappe xayidoogee tana keehippe yiiloyees.

Naa"u qeeri naati suuqiyaappe xaafiyoo miishsha gidiyaa biiriyaa luxetta keetti baanawu shaammidi de'iyaageti beettoosoona.

Ha'i wode heeran beettiya dozatuppe shiishshidi medhdhido wogaa xalee zammaana xaliyappe aaruwa oottiiddi diyogaa be'iyode ha xaliya medhdhida asata taani keehippe malaalettays.

Asaa na'ay ha alamiyaan diidi ba layttaa wurssi siimmidi hayqqiyoo wode saluwaa waani bii yaagiyo oyshshay denddiyaagasi taani saluwaa biyoogee ammanuwaana gidiyoo giishshawu ha asay miinnidi ammanana kooshshes tankka minnada ammanana.

Kaamiyaa ogiyaa qanxiyaa asay kaame yiidi diyoogaanne biidi diyoogga loytti akeeki xeelidi kanttana bessees. Haggaa gidanna xayikko daro asa hayqquwaa qooday gujjees giyo yashshay dees.

Carkkuwan oorattabay elleli ellelidi siyettiyo wode keehiipe maaddees. Alame gidon hanettiyaabaa ellela eraaganawu maaddees. Hegaa gishshawu ha carkkuwan gattiya asati tana keehiippe lo'oosona.

Dere asay coray issisaa shiiqidi ammanuwaa keettaan yootettiyaa qaalaa siiyidi de'iyaageti beettoosona.

Kushe hiila ootiya hiilay diyo bitane kushe hiilaappe ootido kalttani mitaa qeriidi diyagee betees.

Zin"anawu maaddiyaa alggaynne keettaa puulayiyo oyddeti xaaykko he keettan aqanawukka uttanawu geelanawu kiyanawukka iitiyoo giishshawu hegaa mala keettaa taani biikke.

Kaamee ekkiyo yessuwappe daruwaa un''eti caaniyooge iitta meeze. Ha kaamee un''eetti caanashin metoy gakkiyaakko daro asay qohuwan geliyo gishshatassi kaamiyaa un''etti caaniyaa asaa taani keehippe dossikke ixxays.

Xaatta moccona Dottoriyaa Aahammadi Aabi nu Toophiyo xoqqa xekka gattanassi halchchidi oottidi diyooga qonccissin tana keehippe ufayssiis.

Ollaa bookkanawu maaddiyaa kaamee ollaa suure aassidi bookkidi dees i bookkido oollay ay keenee! keehippe aakkidaagaa. Maashshineekka woogga maashshiniyaa lo"ees gooppa xeelliyoode.

Asaa naatussi kane kooshshiyaabata gidiyabatuppe issoy giididi keetti baynna asi ha biittaa bolli waanidi dii? ayba hiidootan dii? ha iizzaway tana malalissees.

zannaaqa sohuwaan cora asay zannaaqaa xoommosidi bee'idi issoy issuwaara kaa'idi miiccidi de'iyaageti beettoosona.

Erettida kaaletiyaa aawati bantta kaaletiyo asaa tamarissidinne ogiya bessidi zoridi bantta tohuwa matan uttissidi tamarissidi de'oosona.

kaamiyaa hagaazza immiya asati kaamiyaa seeraa naagidi laaggiyo saatiyaan laaggana beessoosona. ogiyaara kanttiyaa, tohuwan hemettiyaa asakka eti xeellidi laaggiyakko keehippe lo''o.

Erettida biittayo kaalettiya asati cora kaamiyaninne tonddetun ajjabettidi katama giddon hemettiyaageeti beettoosona.

Cora asay issippe shiiqqidi zannaqaa sohuwaani kare meedosa gidiyaa do"ata xoomosiidi be'iidi ufayttiidi de'iyaageti beettoosona.

Irssaasee laaphisiyaara de'iyoo giishshatassi xaafanaassi keehippe lo"o. xaafidobay moorettikoka quccanawu lo"o gidiyoo giishshawu ha xaafo miishshaa ta keehippe doosays.

ha'i wodiyaa kawuwaa kushiyaa xeellidi diyaa asappe daruwaa zal''idi diyaa asay keehippe malaalees waattidi I za''ee xallan ba keettaa ayssana danddayyide?

Issi erissuwaa odiya geela'iya erissuwaa oddanaassi baayyo koshshiyaba cora qeeri naata shiishshada oychchayda de'iyara beettawusu.

Yelagati bantta ambbaa puulayiyoo miishshaa ogiyaan tokkiidinne bantta heeraa puulayidi de'iyaageti beettoosona.

Macca asaasi puulaasi koyro gidiyaagee huphphiyaa gidiyoo gishshaatasi bari huuphphiyaa geeshshatetaninne keehippe puulayidi oyqqiyaa macca asaa be'iyoode tana ufayssees.

cora asaassi toophiyan ayo a huuphe huuphiyan de'iyuo keettay baynagee hagaa mala hanottay giigibeenaagee keehippe hanqqetissiyaba.

Puula miishsha bayzzanawu giya kessidooga cora attumanne macca asay bayzziyo sohuwa eqqidi xeelidinne shammidikka de'iyaa asay beettees.

Yelagati keehippe puulaati ogiya matan mokkida dozatu giddon uttidi shemmppidinne issoy issuwara haasayiddi kaa'iddi beettoosona.

issi yelagay puulatida oorata maayuwa maayidi puula caamaa wotidi ogiya doonara hemetiidi de'ees, i hemmetiyosaykka keehippe puulatidaaga.

Kuwaasiya kaa'iyo dembbani Toophphiya toho kuwaasiya yarati hara yaratuura kuwaasiya kaa'iddi beettoosona.

Goshaa bolaani badalay zeretidaagee keehippe pulatidi dicci uttidaaga giddon issi aaway eqi uttidaagee beetees.

Cora asayi kaamiya toggidi xomooso sohuwa woykko turuuzimiya giyo sohuwa issippe kaamiyan biiddi de"iyageeti de"oosona.

Issi cima bitanee qeeri naati a tohossan uttidaageetussi deretettaa taarikiya maxxaafaa nabbabbiiddinne etawu taarikiya odiiddi de'es.

Ammano keettaani maccanne attuma asay oyidiya bollan gulbatidi woossiiddi beettoosona. Etappe guyye baggaara qaalaa odiyaagekka eqqis.

Keehippe puulatti uttida ogiyan "ethio telecom" yaagiya xuufee de'iyo malaatay xoqqan kaqettidaagaa mataara cora asay a miyyiyara hemettiiddi beettes.

cora asay issippe shiiqidi xomoosiyo nsohuwa woykko tuuriizimiya hayda be'anaassi issippe gididi biidi diyaageeti beetoosona.

Luxetta keettaa maaxaafaa luxanchchati oyqqidi luxiyo keettaa issi mera maayuwa maayidi ogiyaara hemettiidi luxetta keettaa biidi doosona.

kaamee un'etidi ogiyan tuccettidi biyaga gidoora issi qeeri na'ay kaamiya qanxxidi biidi diyagee beettees.

Asay amanuwaa keetta laalettidaga keehippe puulaydi lo'iyaa hanottan zaaretidi keexidi de'iyaagetti beettosona.

Issi yelagay bootta meray diyo shuraabiya mayidi bollaara salo mera kootiya mayidi erissuwa odanaassi xaafo miishsha gidiya dawutaraara biiriyara oyqqidi eqqis.

Tophphiyo kaalettiya xaatta moconaa dotoriya ahmeda abiy cora asaassi oduwa gattiiddi cora asaa giddon eqqidaagee beettes.

issi wodalay huuphiya qanxxissiyo sohuwan bari huuphiya giigisiidi de'iyagee beetees a matankka agaatto huuphiya giigisanawu yiida asati matan uttidosona..

Yelagati tukke keettan uttidi tukkiyaa uyi siimmidi haattaa uyiidi de'oosona. Etappe sintta baggaarakka hara cora yelagati uttidoosona.

Cora asay haashshettidi issi hiyessa maccaseesi kunddidia keettaa denttiidinne kooliidi de"osona. Cora asaykka eta yuushshuwaan eta maaddidi de'ees.

Carkkuwaa naqashsha gattiyaa yelaggay carkkuwa naqashsha gattanassi koshshiyaa miishshata oyqqidi carqquwa naqqasha gattiyo sohuwaani eqqidaage beettes.

Geela'iya ba kushshiyaninne ba tohuwaan aleeqo mayuwaa maayada ba qooriyaan aleeqissiya miishshaa wottada keehiippe pulattidaara ogiyan hemettaydda dawusu.